Projet 4R no programme alimentaire mondiale to koy aussi we mbinase'una a ref Fonf Vert Climat fo no soutient technique Jokalante fo radio Ndefleng no ke andoona yee ten yetna o nan ole .No partie ɗikandeer le koy question refkaa rek. Andaam ee kaam cooxkaa parole fe sax o koores yaam ga'anum koy ta xooya relais ke ta jeg a kayit aka nu jalaa koy ndaa koy o kiin waagee damandooraa a caaƭ tadak de aa qoye aa me soit ko refka no emision fe mba o ret maana . Si non um fadanga Ndefleng moom kaam layka den ee o qoya ka coox'el o micro la koy au lieu ta jal, ta refma a fi'a kene a i d' accord raye nuun relais ke moofyo maana ga'aam ee na xaye gan ndeta ngara kene kan mbar'uno njalooyo yaaga um retanga xam laya den ee relais ka Mbellacadiao. Axa kayit aka rapport ka den ka tarde'u da cung bo emission na Ndefleng da soog o ngara njom'anda kene ke, nu andaxam re anda yee monsieur le maire saɗaam o lay kaaga Ndefleng a woorang re <laughs> mi moom andaxamo mat ii.

Kon o sep o ɗikandeero le rek i mbaag o lamit koy te ref lamit ke andna yee koy, ka i lamitkan ta ref yit no ke goor ɗik weeke a layna neeke ndiiki oxu waagna lay no olof waagano lay no olof ta moƴo ñof nu anda yee koyit koy kaam jeg o maag oxa na layaa yee roog fe mosee nangea layel de. II yaam anda seereer ka lay ee roog fe mosee manaam ba ƴufaagna rek a gurgurna te hay roog fe mosee ndaa ten o layanga te hey roog mat saɗ naa ta retu maaka ba gat koy o layanga te saɗim kay ret maaka gat lay ee roog fe mosee i kon koy i mba ande roog fe a mosa mosel ola andna yee daal ee. Fat i ande koy a no ñofu ñofu i mbara mbaag o ku kiin a bugna laamit o laamtin ta refna seereer mba no olof kon njokonjal. <noise>
<noise> A jooko njal i ɓaat o simna nuun rek aprés ke jeg question ka in mat i laamta nuun kene ke ten refu yee comme <noise> in mban i mba kum information kum i mbaru njeg bo mbaag o commencé rekoltu ke na layel a saxad ta ref 1er question ne <noise> oxu andoona yee jega teen kene ka fi'na rek o gar répondre? <noise> Question naaga ref eetaan ne information num i mbaru njeg bo commence commencer a saxad ale neen a ut neen nena saxad fo lakas fo lakas information ne i laamta ?
<noise> Fat o leŋ a gar, jegee tew fo o koor oxu refna rek fat a gar i lamta i <hesitation> fat a gar no question ne i laamtan <crosstalk> information num i mbaru njeg bo commencer a saxad ale. <crosstalk> <crosstalk> Pa Djibi Diouf Pa Djibi Faye DJijak ten naa repondre tra question neene. <crosstalk>
<hesitation> Maxey simna fop waasnuwaa fop xaq waasana fop xaq <hesitation> garid contribution yit laya o raɓ yiifes refee yee keem layka ten refu mais o raɓ yiifes rek ten um laya ten refu yit tes refu sens réunion. <hesitation> Information fe yakarma yee ten i mbaagu njeg bo commencer soit a saxad mba a ut ten refu yee ya andoona yee wa météo a layaayo in ee a teƥ ale xan a wañoox. Mba i layel au moins boog i njega écart fa andoona yee oxu utna ten mba o saxad teen xan o waag o jeg o daaw ola geektanoona bo a deɓatanga yit o waagin o protéger foogaam ee information faaga i mbar mbagu njeg pour o commencer a ut mba a saxad nu mbasanaam xaq. <applause>

Kon o lakas o lakas <crosstalk> o lakas bala o xene tontooxa o lakas fat a gar <crosstalk> ka laamta nuun ne oxu refna information num waag o jeg bo waag o saxad wala o waag o ut. <applause>
<applause> O fog ole nu mbaasana in xaq in woy mbaasnuwa nuun xaq yaasam roog a fokat a waasana in ee na ɗelem leene um dakuka rek mi' de mboom fi'aa dara da nqooyaam . Parce que fagun faak kaam leer kaafes ba ta pare eer fene tem ta xooyam a layaam ee xan a deɓ o feet kiran naaga fi'um xumin a sareet ale waaɗik baas murin roog a feed roog fe deɓ boom fi'aa dara da layaam ke da laykaxam mi' nu mbasanaam xaq.
Njooko njal.

<hesitation> Nuun o mbolo nqe in mboy mbaasnuwa nuun xaq to mbaasana nuun yaasam roog a fokat a waasan fop <hesitation> no fa lay Malick rek geenoorum mene parce que Malick ke ta jegna fagun faak fop ten a mbugu njeg météo ka i mbug ba informer atna a Malick a informer fop. <noise> Ndax Malick soom a infomer angee a geek kaufum so we yoqna kaaf den a yaqu <noise> kene yo refee ƭat <applause> parce que fat da laya nu mbodran nangyo mbodranda nu mbuganga i yoon nangyo mbodranda nu mbaasanaam xaq kene soom jeg'um ka layma teen. <applause>
<applause> <noise> Kaam ɓaata teen rek kaaga yitam saate in a koom alu météo xoyitna layaam a dene a layaam a dene ale xan a deɓiid o feet u moytu ɗud ke fo nqeñ ne yeem jika baas ne fagun faak.